Atye ka neno latic ma loyo yot kom kun en tye ka tic ki gin pa muno me pimo kwidi ma nongo tye polle tutwalle i remo nyo gin ma tino tino ma kwo i kom dano.

Atye ka neno cal cing dano aryo, acel oruko gicing itung cinge me lacam kun en kono tye kajolo kodi ma kilwongo ni kabii ki cinge dok nyuto ni latin matidi aye oonyo bene icinge

Watye ja neno cal coo aryo ma obedo i wi pipiki ki yala laco mabene obedo ping kun nongo biacara bene me cene tye ka time.

Watye ka neno cal ma nyuto odi kwan kun odi man obedo ot lum aryo ki bene kaka wot ma nongo tye ka nyuto yo ma kiyubo ki ngom ki tenge bene nono obedo alum alumalum.

Watye ka neno cal laco ma otweyo ume ki kitambara kun en tye ka yutu rec ki goli me munu idi pii onyo idi nam en kono tye ma oruku cati matar ki tok bene i wiye